Bindirigu ka zaham nyɛ din bɛ bindirigu maa puuni ka gala bɛ di puuni gala maa nyɛla di dibaata ka boraadɛ bɛ di puuni boraadɛ maa nyɛla dibaanahi zuɣu ni ka bindirigu maa puuni ka kpam bɛ dinni ka di bɛ ŋmani sabinli puuni

Daa puuni salo nyɛla ban bɛ daa maa ni salo maa zaa ʒila bi daguya gbuni loori nyɛla din ʒɛ bi nyaanga ka loori taaya kobili bɛ di puuni daadam nyɛla ŋun bɛ loɣu maa puuni ka so jinjɛm sabinli

Salo ban mali kalinli n bɛ salima gbibu shee ka bi shab kuriya ka bi shab ʒɛya ka bi shab gbubi soobuli nima ka tia bɛ bi nyaanga ka silmiin mashina nim bɛ dinni ka koma bilsiri nimaani

Ʒiɛɣu n ʒɛ ka yili nyɛ din wurim ka saɣari do yili maa sambanni saɣari maa puuni shɛŋa nyɛla taabo nima ka woya din kama nyɛ zaɣ sabinli vuli vuli doya ka tihi sa yili maa nyaanga tihi maa puuni shɛŋa nyɛla kpukpali tihi ka yili piɛlli ʒɛ yili maa nyaanga